Omwaala gunho gutwala maaddhi ma kyafu okuva mu kibuga era gulimu nhe bivera bingi bingi nhe bikyaafu bye ba gusuulamu, kumbali kwo mwaala ghaligho enhumba eriku amabati aga kilagala. Kumbali kwe nhandha eyo, ghaligho akatoyi ke bazimbisa amatofali.

Enhange eno kinhonhi kyamunsiko era kigulukira kumuti ghangulu yekisula. Enhange eno eyemereire mubusubi kumbali okwomwiiga era enhange eno elya obutunkululu obuuba mumaadhi nho bugegege obutono tono, era enhange eno munsiko munho elyamu obughuka ghuka obundhi.

Ente edhomunsiko era ente dhino dh'omunsiko dhemeleire dhona dhona dhalinga luuyi lulara era kuliku ente ento ne nkulu nga dhona dhona dhifanagana dhiri ni langi yadho ya kisitaka ente dhino dhemeleire mu nsiko ghansi ghaliwo obusubi bwa kilagara era enhuma ere eliyo emiti gyona gyiliku amakoola gakilagara ente dhino dhilya eisubi mu nsiko eyo.

Emotoka eribita ku lugudho era emotoka enho nndheru, emberi gho lugudho ghamberi agho ghaligho eikonha motoka enho lyegya okugheta nga etusegho. Kumbali kwo lugudho eriyo amayumba, amayumba ganho nga aga dhi makalinha nga galiku amabati ga langi emyufu.

Abasaadha abavubi babili bali ku lyato ely'enkasi ela nga oghundhi agemye enkasi ali gikuba mu maadhi. Elyato linho lili ku maadhi lili kuseyeya. Omusaadha oghundhi ali kanhuga akatimba akagema engege mu maadhi. Ela nga bano abasaadha bali ku nnhandha bali kugezaaku kugema ngege.

Omusaadha, omusaadha ono mutunzi wakyalani era nga atyaime ghamberi wekyalani kye nga ali kiringirira, omusaadha ono kumbali ghe ghaligho omubungo ogw'engoye dhalinha okutunga n'edhindhi dhamaze otunga. Kumbali kule kuliku ebbafu ebiri eyindhi nga yalangi yakathungwa n'eyindhi nga yalangi yakisitaka sitaka eti, omusaadha ono ayambaire empale yakisitaka era nga ayambaire n'esaati endheru, ekyalani kye kirugavu...

Enhandha enho enhenhe erimu amaadhi mangi era enhandha enho erimu akazinga akatonho kaliku obusubi obwa kilagala, ghamberi ghanho ghaligho emiti, emiti mighanvu ghanvu era nga giliku amakoola ga kilagala gonna, einhuma ere eriyo ensozi edhi bwikibwaku obusubi nga bwa kilagala.

Amaato ga iingini gali ku maadhi kungulu era amaato ganho ghaligho mu langi endheru agasinga bungi era amaato ganho ghaligho kungulu ku maadhi. Kumbali kwa maadhi ganho bazimbalu ebizimbe bya kalina ebizimbe binho era bighanvu, ebizimbe ebisinga babisigaku langi ndheru.

Abakazi bali u tambulila mu luguudho, ela abakazi banho bava yakughelela nku. nga betise enku dhaibwe ku mitwe. Buli omu yetiise enku dhe ku mutwe ela abakazi banho bali bita mu luguudho bali kugya kumbali nhi kumbali okwoluguudho kuliku ensiko. ela esinko dhinho dhilimu ebisubi, mwabaamu nhemiiti emighavu.